Dis na natural material, e dey so cheap and environmental friendly na common tin for rural areas and e dey easy to get from tree palm tree, e represent cultural identity for village as pipu dey use am for traditional setting, di leftover after making am fit serve as mould for compose or farming mould, e dey promote sustainability since e no need machine to make am, dem fit sell am for market to make more money to regenerate small money especially for rural women and youth na dem dey engage for dis kind tin na one of di tools wey dey show hard work and simplicity for African culture, di production of it fit be part of community team work for local empowerment, e fit last longer if you store am well away from too much water or wet ground. E dey symbolizes unity, dem dey use am for traditional ceremony e dey serve as teaching tool to show children di value of traditional and natural resources, dem fit miss am with oda materials for some communities dem di spiritual meaning na, na tool wey dey teach environmental consciousness, e dey cos, e no cos environmental pollution, dis material dey very important e no dey bring problem give man e dey bring na manure.

dis na fruit market dis one show one correct market for nigeria wey dem dey sell fruit dem get type by type fresh fruit an vegetables wey dem don keep for basket an tray for front tommato, pepper dem all dey there for middle, avocado, pineapple, an orange wey dey show sey di market dey bubble wit plenty friut dey for di oda side i dey see carrot there i dey se green peas dey also wey follow dey for di oda side di green peas nko an di pumkin leaves too dey show sey for di background plenty fruit dey wey person fit make him choice dey for di background coconut follow hold body, e follow dey for di background ginger, banana an plantain follow dey de colours for dis fruit market dey show how the market full wit plenty fruits wey you fit like tu chop you fit see sey from the orange, pumkin e come enter to red tomatoes an what about de green vegetables an di yellow plantain or banana

Country people dis na chin-chin dem dey fry. Wetin we dey see for this photo na one kain frying wey dem dey do for hot oil. Di person dey fry some small round chin-chin. Di frying pan dey ontop fire and you fit see as di oil dey boil well. E full with foam as e dey fry. Di person hold long frying spoon wey dem dey call skimmer. Skimmer na that long spoon with holes. Dem dey use am to dey carry dey fry snacks, comot from inside hot oil from fire. Di chin-chin don dey brown and e show say e don ready. Dis kain thing na wetin we sabi do well for Naija, especially for street snacks. Dis kain chin-chin if you chop am, e go sweet you well well for belle and you go forget di problem wey you been get. Dis chin-chin as e brown so, di person wey do am e don put plenty butter and plenty milk for di chin-chin so that when you chop am, e go sweet you and e go balance you for body. And dis kain chin-chin ehn, if you carry am eat with coke, you go enjoy am well well forget about your sorrow. You go forget about your problem, you go forget about wetin dey do you.

country pipu, dis na wen seed begin grow. for dis foto were we de see, na seed wer don de grow from ground. na fresh sidling wer just comot for soil. di two green small plant don open their leaf and e show sey dem just start dia journey of life. di soil for de background look rich and soft and dey support de plant well. e clear sey person don plant di seed for good soil and di seed don receive water and sunlight wer help am begin grow. as di sidling don break through di soil, e mean sey life don start de enter am. if dem continue to take care of am, e go grow come be big plant later. and dis na corn di person plant. dis process na very important step for agriculture because na from here di crop go begin grow well, give food and other things wer pipu fit use. and if dis corn come germinate come grow, e go give big big corn wer pipu go de enjoy de thing and dis kind corn when e grow now, if you cut am to roast am, e go sweet well well when you roast di corn to chop.

Country people, dis na I dey prepare for market. For dis photo wey we dey see so, na market scene for early morning or late night. Dem dey keep plenty bunch of banana full ground ready for di people wey wan buy. Di market women and men don gather around di banana. Some dey discuss price while some dey bag their goods for di buyers. Di market get that local rural field with low light wey fit show say e still early for daybreak or maybe na night. Maybe na night market after long day work. People dey wear traditional wrapper and clothes. E show say na typical Nigerian setting especially for places wey farming and banana dey plenty. Dis kain market dey important for community life as e provide food and also give opportunity for people to meet and gist small after long day work. Na dis hustle life we dey see so for Naija market. For Naija market, you need to hustle. If you hustle well, you go chop wetin you don hustle but Naija say no food for a lazy man. Any man wey lazy, e no fit stay for Naija.

Country pipu, Country pipu dis na Joy for cooking, dis photo dey show one woman wey dey inside her kitchen e be like sey she dey happy as she dey cook, di kitchen na local setting e get wooden bench, table and small window wey dey bring small light inside, she tie hair scarf, wear fine native clothe and she dey smile well e be like sey she dey cook food for pot and we fit see small smoke wey dey comot out. For plenty Nigeria homes especially for villages na so kitchen dey be, pipu dey use fire wood or charcoal to cook becos e cheap and e easy to maintain even though e dey cos smoke dis photo dey show di Joy wey dey inside simple life even though di kitchen no be modern one di woman still dey happy and na dat happiness be di koko. Dis photo dey remind us sey happiness no dey depend on one big house or expensive kitchen na di pipu and di love wey dey inside life dey matter but dis life e good make you dey happy wether you dey live for big house or no be big house whether na small house wey dey live, no look sey dat small house wey you dey live na small place wetin matter be sey make you get Joy for di house wey you dey live, for life wey you get and dey grateful for everything wey you get.

Country pipu, dis na woman wey dey squeeze milk from goat breast, dis photo dey show one African village woman wey dey squeeze breast milk from goat, she dey tire wrapper well, carry her pikin for her back, she dey use one plastic cup collect di milk from di goat, di place na local setting with mold house wey show sey she dey live for village for many African villages, pipu no too dey drink processed milk wey dem dey sell for supermarket rather dem go milk dia own goat or cow to get fresh milk wey dem fit use drink or take add for akamu, e still show sey African women dem sabi multi task dis woman no just dey milk goat she still carry her pikin for back which be normal tin for many village women, e show sey, e show strength and how dem dey balance work in taking care of di family. goat milk na better source of protein and nutrient and e dey help for places where no get easy access to modern diary product, dis photo show African village life where pipu dey live simple but hardworking life depending on nature and dia own effort to survive so If you dey live for dis kind place if you get goat wey you fit milk collect milk den na better tin for you Country pipu.

To shell palm fruit for Naija na process wey dey involve team work To separate palm nut from di shell for ground come put am inside basket Na traditonal way wey dem dey common for villages. E dey show unity and hard work Di process no be just about di palm fruit alone. E carry plenty ---- E show di traditional lifestyle and culture wey dey tied to agriculture for local areas. Di work dey promote unity as people gather together to help each other whether na family or community members. E also reflect sustainability because Every part of di palm fruit dey useful. Di pulp for di palm oil di kernel for kernel oil and shaft fit even serve as firewood na patience and dedication because di process dey manual and e dey take time but di reward dey worth am. Dis kind setup dey encourage sharing of skills and knowledge as elders fit dey teach younger ones di proper way to shell di palm fruit E represent survival and strength as na one of dis key success for livelihood for plenty rural village families Unity na one of di most important thing wey man and woman farmers suppose unite wen dem dey do farm

Country people dis na harvest dey go on this photo show person wey dey farm e dey use hoe take dig ground to harvest crops e be like sey na yam or sweet potato crop e dey harvest because where e dey dig e dey try make e no spoil the crop for background we fit see plenty green leaves wey show say na bush area or farmland e dey another person dey for back dem dey two wey dey farm together dis na common way wey people dey farm for village site for Nigeria The Coco be sey harvest time na period wey farmers go collect wetin dem plant after e don mature e no easy to work at all but e sure sey e go bring food and money for the people wey farm if you do farm you go chop money you go chop beta tings you go chop money, yo wey go comot for your harvest but if you no do any farm if you sidon there you no go see food to chop you no plant anything nothing go enter your hand say you go fit see food to chop for Nigeria today na farm work be na him be de Baba if you do farm work you go chop if you no do farm you no go chop if you be man you be woman today I go advice you sey make you enter farm plant something so that you go harvest beta tings like this man dey har

To harvesto or carry farm produce go where dem go use am or sell am Dis na how people dey gather and transport wetin dem don harvest for farm E show sey farming na jhardwork and na important part of life wey dey connect people with food Dis one show sey agriculture na key for survival and economy E dey people sey make dem depend on manure labour for farm work Di hustle wey dey for for farming and rural life where farmers dey work hard to make sure sey food reach market and home. Dis one na dedication, teamwork and di process wey food take move from farm to table na how communities dey rely on natural resources and traditional farming method to sustain their livelihood Di foto wey dey show di effort wey farmers dey put to make sure sey food reach their families and di society at large Dis one na deep connection between people and their land as farming dey lead to traditonal and heritage. Farming dey play major role for local economy providing income and employment. Dis one hardwork and determination wey farmers dey show like weather or limited resources. Farming na di backbone of development Any body wey carry e leg waka enter farming no go regret am. E go reap from di fruit of im harvest E go rejoice at di end of di day and e go chop wetin im don sow

Harvest fish from natural pond wey dem adopt, dis na traditional fishing technique wey no involve net or modern tools, pipu fit rely on skill and natural environment to catch fish especially for rural areas or places wey dem practice sustainable fishing, dis one na survival, hardwork and connection to nature, e dey show how pipu fit adopt to dia environment to find food through traditional means, di modern setting fit represent challenges wey dey come with manual labour as well as di resourcefulness of community wey still dey use natural method for sustainance, dis one dey represent natural heritage and di way of life wey no rely on modern technology. Sustainable fishing practice wey no harm di ecosystem and preserving nature, dis na practice qey show case traditional knowledge pass from generation to generation dey struggle to get food despite tough condition showing human determination. Community livelihood, e show how rural pipu dey depend on natural resources for survival, na how pipu dey interact directly with dia environment for sustainance be dis, for dis picture we dey see sey pipu dey fish inside water, if you stay for dis one for life you go catch plenty fish wey you go chop and no be fish wey dem carry fertiliser na natural.

Corn harvest wey show farming work, team work and harvest season for rural livelihood. Dis na traditional corn farming wey dey sustain rural communities, e dey show di time of reward after hard work for planting and maintaining crops, pipu dey work together to gada di corn, e show unity and shared effort, harvest fit be for food or market, e represent a source of income for farmers. Connection to land, e show how pipu dey depend on di land for survival and productivity, e depend on locally grown food for sustainance and survival. Rural economy, agriculture as a back bone for rural communities providing food and income. Cultural traditions, e reflect practices passed down from one generation to anoda. Sef reliance, effort of individuals to provide for dia families without outside help. Seasonal activities, e show how farming activities enter with nature cycles. Empowerment, e show di Row of men and women in productive labour to sustain dia house hold. Dis photo show hardwork, teamwork and nature provision and e dey show di value of agriculture how agriculture man take value agriculture for Naija today na agriculture everybody don run go embrace becos you no go lack food and you go get plenty food.

Oya mek una come see, dey don dig sweet potato comot from ground. Dis photo show person wey just dig fresh potato from farm, e still get sand for body wey show sey dey just dig am comot for ground. Dis person wey dey hold di potato wear green shirt and e be like sey e dey happy with wetin e comot from ground. Di ground wey e dig di potato from show sey na better soil and small cover crop dey di farm sef. For naija potato farming na one important way wey farmer dey take mek money and provide food. E dey grow well for areas wey get good soil and rain like jos, for plateau state, wey dey sabi plant Irish potato well. Dis one wey dey dis photo na sweet potato wey plenty pipo dey chop for different ways like roasted, boil or even for porridge. To harvest potatoes, farmers go wait until di leaves don begin dry small. Dem go come use hoe or hand dig am and comot am gently so dat e no go wound. After dey don dig am dey go shake di sand comot, keep am well and sometimes dry am before dem go sell am or chop am. Dis photo show sey farming na serious work but e still be something wey dey important for life becos na from farm we dey get food. Dis photo also dey show sey, dey show di beauty of agriculture and how e dey help pipo survive for naija.

dis na harvest taim dis foto show two young men wey don harvest and dem dey package sweet potato for inside sack for farm di fest guy wey no wia shirt put big fresh sweet potato insisde one big sack bag di second guy wey wia yelo shirt dey remove di potato vine from anoda sack bag wey dem don already fill am with sweet potato e clear sey dem don do plenty work bifo dis taim bicos di farm still get potato leaves and di ground show sey dem don dig well for naija potato farming na one important business especially for places wey get good soil and weda sweet potato dey grow fast e no too need plenty maintainance dis foto show farming na serious work but e still dey rewarding bicos farmers fit sell di potatoes and mek moni e also show sey team work good bicos di two young men dey work together to mek sure di harvest go well na example of how agriculture fit provide fud for di community be dis agriculture na veri important ting for nigeria today as we all dey sabi sey tings now dey cost even dis potatoes to sell am one laik dis you fit sell am one laik five hundred naira bicos potatoes no dey easy to buy now e dey cost and e no dey cheap for market laik bifo again

Helping around di farm na all di small work wey we go make di farm better, dey dey involve for activities wey concern bush or farm, e dey promote togetherness as pipu dey work together, dis kind tin dey common for villages, e fit represent how pipu for rural areas dey like close to nature, managing life with local tools and resources, dis one na hard work and survival, e dey show di effort pipu dey put to make sure sey dem fit sustain demsefs or contribute to family life through farm work or other physical activities. Cultural practice e fit dey tired to dey where pipu dey live or work together for community showing di value of simplicity and cooperation, e show how pipu dey divide work demsefs whether na cooking, cleaning or other farm related tasks. Relaxation and reflection after hardwork, dis kind moment fit be time to rest, reflect and plan for di next step or enjoy di company of others, dis kind set up show how rural communities dey maintain dia culture and value despite modern influence, e dey show pipu dey depend on di land and teamwork to provide food and maintain dia livelihood for Najai, Najai life na better life if you dey dey for village area.

Casala wey done scatter land and plant wen pest dey attack plant for plant, e get plenty wahala wey e dey cos, dem pest go chop leave, wood and stem and e go make di plant no fit grow well, sometimes di plant go even die finish. Disadvantage of pest for land and plant sey be sey low harvest, wen pest destroy crop di farmer no go get better havest and e go fit cause hunger for di land, e dey bring loss of money, farmers go loss plenty money wey dem for make if di plant grow well, e dey spoil environment some pest fit spray disease to anoda crop or land and e go make and e go make di soil no good again for planting, e dey bring extra cost, farmer go need buy chemical or pesticide to fight dis pest and dis one dey cost plenty money to stop dis kind wahala or casala farmer fit use pesticide, plant resistant, crops or practice crop rotation to protect it. Di plant and di land, land and plant dey very important for farming but wen pest for farming but wen pest enter e dey cost plenty damage, pest na small insect, worm or disease wey dey attack crops and land if farmer no take action quick, di damage fit spoil both di crops and di land for future planting.

Dis na kako way wey nature take work togeda, dis photo show one yellow flower wey belong to cucumber plant for center of di flower we fit see one bee wey don land ontop am e be like sey e dey collect sweet juice or e dey help transfer pollen make plant grow full for di flower. Di background get plenty green leaves wey show sey di cucumber plant dey grow well for dat arae. for farming and nature, dis kind relationship for bee and flower na one important part of how plant dey take born again, di bee go wake from one flower to another dey collect sweet juice and for di same time e go carry pollen from one flower go anoda one, dis process na wetin dem call pollination and e dey help di cucumber plant born again later. For Naija farm cucumber na one crop wey plenty farmers dey grow becos e dey sell well for market and e no too hard to plant if water dey around, di flower wey we see for dis photo na sign sey di plant don mature small and very soon e go begin bring fresh cucumber, dis photo na perfect example of how nature take balance, bee go find food from flower, flower go use bee take pollinate and farmer go later pluck di cucumber wey e go sell or chop everytin just dey work togeda like one big natural system.

A man dey make heap for better harvest, country people una good morning. Dis na photo of person wen dey farm for ground, di person dey wear orange rubber booth, gray t-shirt, trouser and cap. Him dey bend down, dey use hole dey till heap for ground, make im plant seed. seed And di ground wey im dey till na wet ground. For dat ground you go see sey, one side of di ground wey im dey till, corn, fresh corn, dey grow for there. And soil, im don ready make better heap for soil wen im dey till, e clear sey, na tilling work, dats im dey till heap, na im di person dey do for dis land. And inside di land, small small grass dey grow for dat place wen I dey till. Everything for dis background show sey na village area dis farm land dey happen. Di place wen im dey till dey very fine, and di ground sef na manure ground.

country pipu dis man don harvest farm produce come back for house, di man dey sit down for ground, e wear red polo t-shirt and dem write something for di front of ht-shirt, di tin wen dem write no cler to read di man na slim man, chocolate for e color. e be like di man get bald head self di man dey sidown for small sit e dey back wall. e dey use hand dey clean broom wey dem cut for palm tree di one wey him don clean don already plenty for ground and di chaft wey him comot di dirty dirty one wey e commot for broom follow dey one side, di one wey e don clean ddey one side dis man dey serious for di work wey e dey do. as e dey clean di broom well well de place na for outside near wall where e dey sitdown and di ground get sand anoda pesin dey sitdown near am and na black man di pesin be. di pesin wear black t-shirt were dem draw something for shirt and a blue trouser di man follow hold broom stick for he hand but no too clear wetin di man dey do.

Market place after harvest, wetin dey happen for rural area market after harvest e involve pipu wey dey arrange sweet potato for ground to prepare dem for sale, e dey show di local way pipu dey handle produce plus how dem dey do for harvest before dem carry am go sell or give am out. Dis show agricultural livelihood and Community effort e dey common for many areas where farming na di work wey pipu dey do to survive, e show di importance of hardwork especially for women as dem dey as dem dey do for work for hand, dey go first clean, sought and follow arrange di sweet potato for better display so dat buyers go fit see wetin dem wan buy, di process no dey easy at all good wey pesin get patient and strength but na part of di farming lifestyle wey dem don carry for years, dis kind tin dey carry strong cultural and economic meaning as e dey show di as e dey show di hardwork behind every harvest and di traditional and di traditional method wey still dey today, for every woman na hardwork be di baba if you no work hard you no go see food wey you go chop, you and your family no go cultivate anytin wey fit grow if you dey lazy for work.

Na better food wey fit give man something for in body. This one na better village vibes with better traditional food, enjoyment no pass this one balance diet for body and soul. Na pure local setting wey dey remind person of home. Dis na real hustle food wey go give strength and energy, food wey go mek Belle full, heart sweet and body strong. Na combination of health and flavor, dis one na real life survival food straight from Mama's kitchen, where culture meet flavor local taste for every bite. Na hustlers favourite energy to keep the day moving. Dis one na good wey dey ka, wey Dey connect person to their root, dis na everyday local package wey no dey disappoint. Na soft life enjoyment with natural vibes, traditional and nutrition for body and soul balance, na Food wey dey bend, ban, bond family and friends together, food wey dey carry this spirit of community and togetherness. Dis na vibes of back to basic with natural goodness. Dis kind food, when you chop am you dey get plenty strength to do your farm work wey you wan do, e no dey mek you to dey lazy for work and when you chop dis kind food, all the things wey your body need to mek you be strong woman, strong man for farm, you go get am for dis kind food wey show so. The settings dey like na like village setting wey dem dey chop together for Naija. Dis photo show sey, na so for Naija farmers dey tek chop deir food like dis, like you dey home.

Processing palm oil dey show traditional way wey dem dey take do palm oil, e involve hardwork and still and skill, pipu dey use hand method to comot oil from palm fruit, dis na practice wey don dey part of many culture from generation to generation dis process dey important for di local economy and community as palm oil na useful product, trading and making oda tins like soap, e sure sustainability and di connection pipu and di natural resources wey dey around dem, pipu dey put efforts into keeping dis traditional method even as modern technology don come for world today na process wey dey show sey e good wey farmers dey dey patient make dem get determination and team work to achieve sometin wey dem want. Di photo show di strength of women in agriculture, women wey dey take center stage for dis process, di traditional method fit dey slow and e dey take time but e dey keep culture and heritage, dis kind process dey show us sey di world still dey rely on local and indigenous practices to make di tins wey dem need make e come to pass. as for agriculture, agriculture na better tin wey be sey if you put your money especially dis oil business do am you go chop am and you go chop.

Country people, na di morning cooking be dis, dis na village setting for morning time, e show sey, one woman dey sit down for front of fire wood stove, she dey cook food. di stove get big stones wen dem take keep am with pot wey dem take arrange boil for top, di woman dey use something dey use her hand to wash something for basin, and e be like sey she dey cook food for breakfast. her environment dey show sey, na traditional life style she dey live, as di houses around there na mod with zinc roof. everything dey look natural, with no sign of modern gadget. dis na how life dey for plenty Nigerian villages, wey people dey wake up early to cook, fetch water and plan for di day ahead, e sure sey, if woman sabi wetin she dey do, because e no easy to balance life for village, di way she dey focus on her work, dey show sey she dey enjoy di process. dis kind thing dey remind person about di beauty of simple life, wey dey grounded for culture and tradition. her pot sef na black pot, and di pot shine and e fine well. she dey sit down un top of seat wey dem dey call, woman sit down door and she tire traditional Ankara, wey dem dey call for Yoruba sey, andere. her kitchen na native kitchen na im she sit down on top.

Mama and pikin wey dey cook food dey show traditional way of life Where person dey do plenty things for every day work E show African lifestyle wey balance responsibilty and survival Na typical African lifestyle especially for villages where person go join im hustle of taking care of family and managing di home E show how mothers dey balance different things like cooking looking after pikin and still make sure sey di house dey go well Di traditonal way of cooking with firewood, dey show how dem dey make use of wetin dey available for their place Dis one na di strength of African women wey sabi handle tough things make dem for no complain. African women dey care for their children even wen dem dey busy with other things. Dis one dey show survival sacrifice and love. Na strong representation of di determination wey dey drive many women to keep pushing ahead despite di challaenges wey dem dey face, e dey remind us of di daily hustle wey many people for grass root level dey pass through on daily basis People for rural area e no easy for living for dem Dem dey manage their activities together come join di family life come put Dis one all no be easy work for dem make dem for dey do

to train catfish for natural pond na one way to do fish farming wey people dey use farming wey farmer nor go use artificial tank dey train fish this kind system nor too dey expensive because e dey use natural water like rain water or river na sustainable method wey plenty people dey use boost food production and income farmers fit join am with other farming practices like planting crops near the pond to benefit from the nutrient rich water e dey environmentally friendly because e nor dey disturb nature at all dis nor require plenty money to construct or maintain am fish dey eat natural organism like insects and oraganic matter wey dey water fish wey dem comot from dis water dey healthy natural pond dey reduce erosion dis dey add value to the environment while e still dey bring money and food for the farmer dis method na wan way to practice sustainable fish farming especially for people wey dey areas wey get natural wata resources if you dey get fish pond dis kind pond for your house you go comot big-big fish wey be say you go chop am e go sweet you for body and your body go dey strong kankanrakan sickness nor go dey near you because you get dis kind

No food for lazy man, how to plant na hard work for farming wey talk sey pesin must put effort to prepare land, plant crops and make sure sey di farm dey ready for harvest, e dey follow di saying say no food for lazy man becos farm requires strength and commitment, na through dis process farmers fit grow food wey go reach dem all for dia community, farming no be work for lazy pipu, to clear land, dig soil and plant crops need physical power dis one show sey success for farming dey come only through sweat and effort. Farming na one way wey pesin fit depend on himsef for food instead of waiting for help or buying everything, you fit grow your own crop and survive, farming dey bring pipu close to nature. Farming no be small work but e dey necessary for sustainable progress, man fit depend on im hand and tools to cultivate land and grow crops, e fit make young pipu to embrace farming if young pipu go into farming sey dey dey farm dey no go suffer, dey no go go to go thief pesin sometin wey no be dia own becos if dem plant dis crop wen later dey go harvest di crop dey go kon carry di money do wetin dey fit do, farming dey make pesin to become rich like dis young man dey do at di end of di day e go collect money put for im.

country pipo dis na banga and tree dis na photo wey show sey one big banga plantation wey full with palm trees and palm fruit wey dem gather for front the banga trees stand tall for background an dem get long green leaves wey dey shoot out like umbrella the body of the tree no too fat but he tall and strong an dem plenty for the plantation for ground you go see some banga fruit wey don ripe well dem dey together like bunch and the fruit get red and orange colour for the body the banga fruit na wetin dem dey use to make palm oil the way the banga fruit take dey for the photo he show sey dem just cut am from the tree wey dey behind the pla the plantation dey green and fresh dis kind plantation dey de for southern part of nigeria where rain plenty and the soil dey rich the palm tree na someting wey dey very important for dis part of the world because he dey bring tings wey pipo dey use for cooking, making soap, cream, broom, even hasbio diesel sun dey shine for the photo and he mek the whole place look like better place for banga farming dis photo show how banga oil industry for nigeria and how the place dey support am for better production

country people, dis na palm kernal farming wey go last long and e no spoil environment. Dis na photo wey show sey na palm kernel seed. Dem small small black seed wey dey yellowish cover, dey togeda for one place. Dis palm kernel dey comot from palm fruit wey den don process finish. Na dey hard part inside wey people dey use make kernel oil. E no dey spoil environment like some oda tins. if dem hold am well e fit help protect land and forest Kernel get different uses. People dey use am grind for oil, use de waste for animal feed or burn de shell for energy. For farming wey go last long, palm kernel farming fit make life better for plenty people. Especially if dem do am well without damaging nature. Dis na example of how palm kernel fit join body for wetin we call sustainable agriculture.

country people, dis na how dem dey make palm oil. Dis na photo wey dey show how dem dey take make palm oil. Dis pesin don dey process de oil. De pesin don dey for where dem comot de oil from de palm fruit. Dis na woman, e dey put hand inside motar wey den don pound de banga fruit. She dey use wan green basket to separate de fibre from de oil. de woman dey do dey work for hand, no be machine dey do am for her. Na hand e dey take press de palm fruit to comot de oil. De palm fruit dey for one small bag container near her. Maybe na de next batch wey e go process. De whole process na part of wetin dem dey do for local palm oil production especially for villages. Dem dey use de oil for cooking and dey do oda important tins for house.

country people, dis na palm oil work. Dis pesin wan comot palm oil wit im hand. e don grind de palm fruit well, and e dey use basket wey be like sieve to separate de oil from de chaf. De oil wey don comot dey gada for inside de mortar wey im use pound, and dem dey use de remaining pound chaf keep for one side bucket. You go know say de oil get dat tick red colour wey palm oil dey get, and e plenty for de mortar wey she don already pound dey sieve so. De pesin dey press am wit hand to make sure sey de chaf no follow enter de oil. De pesin wear wrapper, e show sey, na local palm oil production wey dey seee, wey we see for dis photo. Dis na common way wey people for village area dey take make palm oil using manual hand work.

country people, dis na cocoa no be pawpaw. Dis photo show sey na two cocoa pod wey don ripa well, dem dey hang for on top of de coco tree branch. De pod dem don dey turn yellow, wey mean sey dem don mature. De background get plenty green leaves from de tree, and e show sey na inside de farm e dey. Dis cocoa wey we dey see so na de raw material wey dem go use do chocolate afta dey don process am. De environment look sey e dey cool and quiet, and na for where cocoa dey grow well like tropical area na im e dey. Places wey dey grow cocoa for Nigeria na; Ondo State, Osun State and Cross River State. De pod dem, wen dem don ripe well, na to harvest dem, break am, open am comot de seed soak, keep am for days wey dem dey call sey ferment and dry de tin. Before dem go use am do chocolate, milo, cocoa powder and all dis sweet tin, De sabi enjoy wit cocoa, na wetin dis photo dey tok be dat.o

My country pipu, dis na to remove skin from cassava. We dey seentwo pipu wey sit down dey peel cassava, dem don gather di cassava for one big heap for ground and one person dey hold knife dey peel di cassava. Di person wey dey peel di cassava dey wear orange T-shirt and e tie wrapper and di other person wey dey help, wear purple shirt, na for farm dem dey and sand follow dey for background. Di process dey start with harvesting di cassava, peeling di cassava, and washing di cassava clean, before dem go grind am or cook am. Cassava na one of di main crops wey pipu dey harvest for Nigeria. Di pipu for dis photo dey serious for di work as de dey focus to finish di heap. Dis na how families dey come together to do di peeling because, di work dey faster when plenty hands dey do am. E get plenty things wey de dey carry cassava dey do, you fit use dis cassava fry garri, you fit use dis cassava do something wey de dey call fufu, you fit use cassava do yam flour, e get plenty uses wey dem dey carry cassava dey use.

country people this na photo of normal money the photo dey show one woman for the left side wey dey look serious and for the middle e get big green circle wey dem write three healthy nigerian break fast the right side get three photo wey dey show nigerian morning food one one photo na plate of indomie dey come add am with vegetable and pepper to come make am sweet and when you chop am for body e go give you beta energy and beta thing for body the second one na fried plantain with egg sauce wey get plenty pepper and vegitable inside if you come chop this kind thing, your body go give you strength kakaraka you no go dey sick another one con dey again another food for the last one na colourful food wey look like balance healthy food wey dem dey eat for morning if you dey eat this kain food every morning na so your body go dey do you you go dey do any work wey you fit kain you fit work the whole photo now dey try to show people for nigeria sey make dem fit chop healty morning food for nigeria everyday

country people, dis na how breakfast dey be for Nigerian house, this na photo wey show how breakfast for Nigerian house dey be e show plenty things wey dey happen for kitchen. For the first photo person dey cut tomato and onion dem dey make tins wey dem go use cook. For normal Nigerian house. na so e be you go first cut all these things before you start to cook. For the second photo person dey wash pot for sink e show say dem dey ready to cook food dem dey wash everything well before cooking go start for the third photo she still dey for kitchen e mean say she dey serious for this cooking last photo dem don put the food for plates now the food na jollof rice fried plantain and one cup of akamo, orogi to give you power for house wey dey Nigeria na so e dey be when dem tdey prepare breakfast early morning hustle for kitchen everybody they do something now food will go give you power for the day be this when you dey for Nigeria na so Nigerian men dey chop food where they give them power so that they go fi work better work and at the end of the day may they fi work make money enter their pockets.

My country pipu, I wan tell una small thing about dis crop wey dey grow for dis photo. Dis photo show crop wey dey grow for ground for farm or for garden area. Di leaves of di crop dey fresh and green, dis type of crop wey dey spread for ground show sey di land na fertile land and di farmer sef don put hand for di work well, mek you see sey di thing for grow fine as e grow now so. Dis photo wey you see so, na beans be dis crop wey di farmer plant for in farm. Di ground get small grasses but di main crop dey show well, e show sey di farmer don put power do dis in work fine, mey dis in crop grow fresh con dey as e be now. Country pipu, na normal thing for Nigeria farm, dis kind thing dey happen, for time wey rain sabi fall, dat time everything dey dey green, e show sey dis plant grow well, if di person wey get am still care for di crop.

kountry people, this na pawpaw this photo show sey pawpaw wey dey grow well na photo of pawpaw tree dey pawpaw don start to dey flower the pawpaw get green stem wey don strong dey hold the yellowish flower wey don dey open the leaves of the pawpaw dey green well e show sey the pawpaw tree dey fine as e be so this pawpaw tree don dey ready to start to bear pawpaw fruit e show sey wit time the pawpaw go start to dey bring the fruit nature sabi show herself for this kind moment if this kind pawpaw grow an e come bear this fine fruit like this an e ripe, e go sweet to chop, e go sweet well well to chop an the fruit go big we know all wetin pawpaw dey do for body if you chop pawpaw everyday sickness sef no go near your side if you dey eat pawpaw so so make una dey chop pawpaw so that ona go fine body

Mai konri people, dis one na plantain business be dis so oo, na local plantain market business be dis. Dem dey sell plantain, di plantain plenty for ground well, for different dem keep am for different line, de plantain dey fresh and green, all of dem still dey on top di stick because dem just cut am for farm come carry am come dis market to come sell. Some women for de background of de photo show sey dem dey sit down near di plantain, dem wear traditional wrapper, and some dey tie hair scarf, dis hair scarf wey dem tie, e mean sey, na dem dey sell di plantain, na dem bring di plantain from farm, na dem be di owner of de plantain, dem dey si don dey wait for people wey go buy de plantain make dem come buy am. So dat dem go carry de money, help dem selfs for di pho photo you go see sey shop and houses wey dey local follow dey di background, and e show sey na local market be dis market. Na hustle and serious work wey dey go on for dis market o, people dey do their normal work dey survive.

spray chemical for farm for dis photo di concept fi show sey person dey spray chemical for farm di man wey wear hat and long boot carry nap sack sprayer for back and he dey use am spray chemical for ground dis kind ting fi be to kill weed control pest, or help crop grow well cow dey waka for bush, and anoda persin stand dere too dis kind ting dey common for village or farm area where farmers dey use chemicals to maintain land he fi cause wahala if cow enter farm go chop crops but for dis photo e bi like sey everybody dey do deir own work he no good mey fowl wey cow dey enter for farm dey enter pesin farm because fowl shit no dey good wen he pour for crops like dat, and deir leg deir leg dey kill crop fast fast. he no good mey hausa pipo dey, fulani herdsmen mey for dey for dey, carry cow waka enter person farm mek dem no dey waka bcos he dey he dey kill crops fast for dis photo palm tree show here for dis photo, green small small green grass, follow dey grow for di background and di cow why he dey enter here be sey na bcos he no get food to chop for dere, where dem dey na in mek he dey waka dey enter dis farm dey look for wetin to dey chop so mek dem no dey carry am dey enter for di farm to look for food to chop

For dis photo dey e dey talk about agriculture and di balance wey dey between human effort and di environment e show wetin pesin fit do to take care of di land, control pest or even manage livestock well, dis kind setting fit dey common for rural area wey pipu dey depend on farm work for dia daily bread. Dis na message of hard work, survival and wetin e mean to dey close to nature, di tin dey show wetin many pipu dey face for di agricultural sector how dem dey put effort to sustain food production and manage resources for dia family and community. E dey show di need for technology equipment and better practice to make work easier for farmers, e also connect to human hustle to nature and di necessity to live, na story of resiliance and adaptation for wetin nature don provide, e dey promote di idea of blending traditional farming method with modern tool to increase productivity. Di use of spraying machine fit represent di need to technology for technology to reduce manner labour and improve efficiency, dis na dedication and persis ten ce to farmers wey dey put into dia daily life, rain, sun or challenges no go fit stop dem from doing di work wey dem go put food for dia table. For Naija, farm work na di best tin wey man go fit do to help himself, if any man dey lazy e no go do any work wey im go chop food to.

Di start of new life, for life everybody dey start from small to become big pesin naim dis bitter melon dey show di beginning of a new life for dis photo, dis na sign of growth and development for nature, e show sey life dey start from small stage before e go mature, for farming dis kind tin dey mean sey e don begin bear fruit and e dey give hope for better harvest for di farmer, e fit still talk about patience and care becos wetin dey grow like dis need at ten tion e need care to reach full growth. For life e remind us sey every big tin start from small and na steady effort to make am reach where e suppose dey. Dis bitter melon na common medicine and wetin pipu dey chop and dem dey use am for health purpose and for cooking, dis photo dey show growth, life and nature for im early life with di hope for better harvest for future, di plant dey fresh and e show sey e dey healthy as e climb with support, for life if dey water plant well well e go grow e go kon become big fruit wey you go pluck am come carry am go sell.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

gathering and using palm kanel wel na the traditional method wey dem Dey use process red oil, dis process represent sustainability and traditional wisdom as e Dey mazimy wetin nature provide, e show the value of manual labor and the role of cultural heritage for daily life, the method no jus Dey about oil production, e Dey also promote community effort and teach the younger generation the importance of preserving ancestral practices, e show resourcefulness and the byproduct like the Chaf fit stil serve for firewood or compose, e follow show the importance of palm oil as one major economic and nutritional resources for local communities, na traditional method wey dem Dey use process palm oil, e involve washing, pressing and seprating oil from the fibre, e Dey important for making red oil wey Dey useful for cooking, merecine and oda local purposes, Dis one na hardwork and local knowledge, e represent Economic empowerment for rural communities especially women as dem fit sell the oil for market to make money, dis na the ability to create value from natural resources without modern machines um everybody wey enta oil business Dey make

gathering of crops na about bringing food from the soil go table, e show the hardwork wey Dey for farming especially the planting and harvesting of root crops, dis one show survival, pesistance and the importance of agriculture as wetin Dey sustain communities, dis process symbolize the cerku of life and the reward of hardwork, e teach us patience as the farmer don take time nurture the crop from planting til e mature, e also symbo emphasize the relationship between man and and nature for providing food and livelihood, na process wey show the cercle of life and the reward of hardwork and patience, e show the value of traditional farming method wey Dey connect pipu to the land and culture, the act Dey important for food security as e provide sus ten ance for the family and even surplus to sell for market, dis one na the reseliance of rural communities wey Dey depend on agriculture for survival despite challenges like weda and soil condition, e show the role of knowledge pass from one generation to another as the farmers sabi how to handle the land and crops well, di process na the foundation of local economist and the backbone of many traditional societies.

men wey Dey harvest potatoes Dey focus on farming work, wey involve hard labor and the traditional way wey dem Dey take harvest crops like sweet potatoes, e show the connect between man and the land as farmers Dey depend on the soil to provide food and income for dia families, dis kain tin Dey show how pipu Dey carry physical strength and local tools to harvest instead of hoping for modern machines, e Dey show patience, skills and hardwork wey Dey involve for dis work, farming na one of the oldest and most important work as e Dey keep communities and bring to the economy, dis one na self reliance o, productivity and the value wey Dey for agriculture for areas wey Dey rural, e remind us of the importance of thanking farmers efforts wey Dey work tirelessly to make sure say food Dey for everybody even though e don, e Dey hard, farming work Dey full of pride as e Dey carry the reward of harvest and the promise of sustainance for everybody, if you do farming your reward na your harvest wey you go harvest and you go harvest plenty crops wey be say hunger no go catch you and your whole family bcuz of say u don plant farm, and if you plant farm like dis sweet potato, u no go.